Suuraan kun kan mul'isuu wal dorgommii fiigichaa dubartootaati. Fiigicha kanarratti hundi isaanii injifannoo argachuudhaaf gara fuulduraatti fiigaa jiru. Kan mo'ate badhaasa waan argatuuf.

Konkolaataan suuraa kanarraa argamu bifa diimaa qaba. Konkolaataan kun tajaajila baay'ee kenna. Kan nuti bakka ka'umsaatii kaanee bakka ga'umsa keenyaa ittiin geenyudha.

Namoonni kun aadaa Oromoo agarsiisaa jiru. Akkaataa uffannaa isaaniitiin illee akkasumas sagalee isaaniitiin weedduu Afaan Oromoo jedhuudhaan kan dhageessisan.

Suuraan kun kan agarsiisu sirbitoota Oromoo keessaa isa tokko kan ta'e, sirboota isaa keessatti aadaa Oromoo kan calaqqisiisu akkasumas uffannaa isaatiin aadaa Oromoo kan ibsudha.

Suuraan kun kan agarsiisuu odaan maal akka ta'eedha. Odaan ummata Oromoo biratti baay'ee jaallatamummaa fi baay'ee fudhatamummaa qaba. Abbootiin odaa jala taa'uudhaanii murtee kan murteessanii fi nageenya kan buusaniidha.

Kun karaa ittiin odeeffannoon hawaasummaa uummata qaqqabudha. Guyyaa guyyaatti wantonni haarawaa ta'anii fi oduuwwan haaraa ta'an uummata bira itti gahanidha.

Adurreen bineelda mana jiraattu keessaa ishee tokkodha. Adurreen mana yoo jiraattu; faayidaa guddaa ni laatti. Bineensi kan akka hantuutaa mana keessa akka hin jiraanneefi dhabamsiisuu ni dandeessi.

Manni jireenyaa namoonni keessa jiraatan Kun miidhagaa miti. Namoonni as keessa jiraatanis rakkatoodha. Sababni isaas manichi miidhaginaa fi qulqullina hin qabu.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun, mana citaa jedhama. Manni citaas kan irraa ijaaramu, meeshaawwan naannootti argamu irraa fayyadamuudhaan kan ijaaramuufi kan keessa jiraatamuudha.

Ijoolleen shamarranii kun barnoota isaanii baay'ee jaallatu. Gaafa mana barumsaatii galan walii isaanii ni dubbisiisu. Waan isaaniif hin galle wal gaggaafachuudhaan waliif deebisu.

Daldaalli kan namoonni meeshaalee garagaraa walirraa bituu fi gurguruudhaan kallattii isaan ittin galii argachuu danda'anii fi jireenya mataa isaani ittiin fooyyeffachuu danda'anidha.

Suuraan asirratti argamu kun namoonni mana kana keessa jiran, mana amantaa keessatti sirna waaqeffannaa isaanii gaggeeffachaa kan jiranii fi akkaataadhaan hordofaa kan jiranidha.

Kun mi'a mana keessatti itti fayyadaman keessaa tokkodha. Maqaan isaa eelee jedhamuun beekama. Faayidaa guddaa kenna. Namoonni buddeena nyaatan irratti tolfachuudhaan kan fayyadamaniidha.

Bakki kunii bakka daldala, wantoota nuti mana keenya keessatti fayyadamnu, keessattuu ittoo ittiin tolfachuudhaaf yookaas ittoo taa'uudhaaf kan nu gargaaran itti gurguramanidha.

Kun kan agarsiisu alaabaawwan naannolee kudhanii biyya keenya keessatti argamanidha . Alaabaan kunis kan agarsiisu eenyummaa fi beekamtummaa naannolee tokko tokkoo kanaa ni mul'isa.

Mucaayyoon kun hojii Mana keessa hojjechaa jirti. hojiin mana keessa kun kan akka nyaata bilcheessuu, nyaataa qopheessuudhaan maatiif kan kennuuf hojjechaa jirtudha.

Kopheen kun kophee hedduu miidhagaadha. Kophee kana dhiironnis ta'e dubartoonni ni uffatu. Miila namootaatiif eegumsa barbaachisu akkaataa barbaachisaa ta’een ni kenna.

Kun meeshaalee mana keessaa kan nuti ittiin nyaata qopheeffachuu dandeenyu dha. Innis nyaata kaneen akka ittoo fi nyaata kanneen biroo ittiin kan qopheeffannuu dha.

Kuni maqaan isaa Konkolaataa jedhama. Konkolaataan kun tajaajila guddaa namootaaf kenna. Bakka tokkoo bakka tokkotti ittiin imaluudhaaf, daandii isaanii irra kan ittiin deemanidha.

Namoonni kun kan isaan gocha jiran mana amantaa keessatti akkaataa sirnaa fi amantaa isaaniitti waaqeffannaa isaanii gaggeeffachaa jiru. Akkasumallee uffata amantaa isaanii agarsiisu uffachuudhaan.

Manni barumsaa bakka beekumsi guddaan irraa argamudha. Daa'imman keenya mana barumsaa seenuudhaan beekumsa kan argatan. Aadaa isaaniis, afaan isaaniis sirnaan kan baratanidha.

Biqiltuun kun baayyee miidhagdduudhaa fi baayyee kan namatti toltuu dha. Akkasumas tajaajila fayyaa kennuu kan dandeessuu fi uummatni keenya aadaadhaan kan itti fayyadamanii dha. Kunis daawwaa dhibee garaa garaaf kan ooltuu dha.

Ijoollonni keenya yeroo gara mana barumsaa deeman barnoota isaanii barachuun erga xumuranii booda yeroo boqonnaa isaaniitti taphoota garaagaraa taphachuudhaan itti gammadu. Barnoonnis fayidaa guddaa kennaaf.

Suuraan kun gosa amantii addunyaa kanarra jiru keessaa tokko kan nutti agarsiisudha. Addunyaa keenyarra gareewwan amantaa garaagaraatu jira. Akkasumallee namoonni itti amanuudhaan kan hordofanidha.

Kun meeshaa mana keenya keessatti nu fayyadu keessaa isa tokkodha. Bishaan dhugaatii itti naqachuudhaan kan keessaa dhugnuu fi tajaajila bishaan keessaa dhuguuf kan nu tajaajiludha.

Kunii kitaaba kuusaa weedduu Oromoo ta'eedha. Mata-dureen isaa 'Hamuummannaa' jedha. Ijoollonni Oromoo kitaaba kana bitachuudhaan dubbisuun beekumsa irraa ni argatu.

Kun mi'a mana keessaa maqaan isaa siree jedhamuudhaan beekamuudha. Sireen mana keessatti tajaajila guddaa kenna. Halkan yeroo hirribaatti kan irra rafamu sireedha.

Kuni kophee shamaranii mimidhagoo ta'aan kan banaa ta'anifi kan duudaa ta'aan shamaraan kan uffatan. Millaa isaaniif eeguumsaa akksumaas isaan midheksuu kan danda'u.

Kun nyaata gosa gosaati. Nyaanni gosa gosaa nyaata baay'ee namatti toluudha. Sababni isaa, gosoota nyaataa adda addaa of keessaa qaba: kan akka raafuu akkasumas hundee diimaa.

Dinqisaan sirbitoota Oromoo keessaa isa jaallatamaa fi kabajamaa dha. Akkasuma illee, bu'uura hundeeffama Hacaaluu Hundeessaa kan jedhu keessatti gahee olaanaa qaba.

Namni kun maalummaa aadaa isaatii agarsiisa. Uffata aadaa isaas ta'e akkasumas meeshaawwan garaagaraa aadaa waliin wal qabatan harkatti qabachuudhaan aadaasaa mul'isaa jira.

Wanti kun uummata oromoo yookaan saba oromoo ta'anidha. Uffata aadaa eenyummaa isaanii ibsu uffachuudhaan sagalee isaanii diddaa yookaan mormii cunqursaa agarsiisaa jiru.

Kun dhugaatuidha. Dhugaatiiwwan kunis namoota baay'ee ni gammachiisuu. Namoonni baay'eenis ittiin gammaduuf sammuu isaanii boqochiisuuf ni fayyadamu; ni dhugu.

Kuni dibata foolii urgaa'aafi foolii gaarii namatti tolu qabudha. Uffata keenyatti dibachuudhaan, kan foolii gaarii akka inni qabaatu gochuudhaaf nu gargaarudha.

Barnoonni hundee guddinaa dhala namaati. Kan daa'imman barnoota gara garaa irraa argachuu danda’an. Mana barumsaa seenaniis ta'e akkasumas kallattii gara garaan baratanidha.

Kunii gosa dibataa ti. Kan nuti gogaa qaama keenyaatti dibannu. Gogaa qaama keenyaa miidhagsuudhaaf akkasumas bareechuudhaaf fayyummaa isaallee eeguudhaaf kan itti gargaaramnu dha.

Kun ijaarsa yeroo dheeraatii fi seena-qabeessa ta'eedha. Ijaarsa seena-qabeessa ta'e kanas namoonni garaa garaa kan daawwatanii fi kan itti gammadaniidha.

Dibatni suuraa kana irratti argamu baay'ee bareedaa dha. Dhagna keenya dhiqachuudhan yoo dibannu gogaa qaama keenyaaf gaarii kan ta'ee fi nu miidhagsuu kan danda'uu dha. Kanaaf, sirnaan haa fayyadamnu!

Kun ija mukeewwanii fi akkasumallee kuduraalee fi muduraalee kan nyaataaf nu gargaaran, fayyaa qaama keenyaaf illee tajaajila guddaa kennuu kan danda’anidha.

Kuni meeshaa nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnudha. Meeshaan kunis kan inni irraa hijjetamu supheedha. Tajaajila inni kennu buna ittiin danfifachuu fi ittiin buufachuuf fayyadamama.

Kitaabni kun waan hedduu nama barsiisa. Kitaabni kunis kan ibsu Oromoo ta'uu fi akkamittiin gara Oromootti akka dhufani dha. Kitaaba kana duubisuudhaanis beekumsa guddaa tu argamuu danda'a.

Kun qonna midhaaniidha. Qonnaan bultoonni midhaan gosa gara garaa ni qotu. Midhaan qotan kanas nyaataafis ta'e akkasumas gurgurtaaf irraa ni fayyadamu.

Namoonni kunii maatii dha. Abbaa fi haadha (abbaa manaa fi haadha manaa) dha. Lamaan isaaniiyyuu walitti gammadaa fi wal gammachiisaa kan jiranidha.

Maatiin abbaa fi haadha akkasumas ijoollee mana tokko keessa kan waliin jiraatanii fi jaalalaa fi marartee guddaa kan waliif qaban, walitti aanuudhaan kan jiraatanii dha.

Kuni mana jireenyaa akkaataa bareedaaf miidhagaa ta'een ijaaramedha. Akkasuma illee aadaa Oromoo kan agarsiisuu fi mana kanarra kan jiru alaabaa abbaa gadaati.

Kophee duudaa dubarri kun uffattee jirtu, baayyee miidhagaadhafi fayyummaa miila isheetii kana eegudha. Miila ishee balaan tokkollee akka hin qaqqabneef irraa daangessuu kan danda'udha.

Suuraan kun kan mul'isuu konkolaataa nama bakka tokkoo gara bakka biraatti geejjibsiisuuf kan tajaajiluu dha. Innis akkaataa namoonni qaama miidhamtoota ta'an ittiin konkolaataa yaabaa jiran kan agarsiisuu dha.

Suuraan kun kan agarsiisu namoonni garaagaraa hojiisaanii kan hojjetan. Hojiin kunis daldala dha. Daldalli kunis harka isaaniitti baattachuudhaan uffata garaagaraa kan gurguranii dha.

Konkolaatonni kun daandii irra imaluudhaaf namoota bakka kanaa fuudhanii bakka biraatti deemsisuuf kan jirani; akkasumas, meeshaa irra keessatti fe'uun imalaaf qopheessaa jiru.

Kun nyaataa fi dhugaatii gosa garaagaraati. Nyaatni bakka kanatti argamu nyaata haala miidhagaa ta'een kan qophaayee fi kan mi'aawaa ta'e namoonni nyaachuu kan jaallatanidha.

Meeshaan Kun huccuu hodhuuf kan fayyadudha. Namoonni huccuu hodhun, meeshaa kanatti fayyadamuudhaan huccuu akkaataa garaagaraa fi akkaataa halluu miidhagaa ta'een kan ittiin hodhanidha.

Bakki kun bakka daawwannaa fi bashannansiisaa sammuu namootaati. Daa'imoonnis ta'ee namoonni gurguddoon bakka kanatti kan argaman keessumattillee maatiin daa'imman isaanii bakka kanatti geessuun kan bashannansiisanidha.

Gosa hojii keessaa tokko daldaladha. Daldalli meeshaa garaagaraa kan mana keessaas ta'ee kanneen akka uffataa walirraa bituu fi walitti gurguruudha.

Hojiin bu'uura jireenya keenyaati. Guyya guyyaatti dirree hojii garaa garaa keessatti bobba'uudhaan jireenya keenya guyya guyyaa keessatti of jiraachisuu fi itti fayyadamuu kan nuti dandeenyudha.

Namoonni kun sirboota aadaa isaani sirbuudhan namoota isaan daawwachaa jiran bashannansiisaa jiru. Giddugaleessa bashannanaa ta'uunis namaaf daawwannaa ta'aa jiru.

Kunii mallattoo beekamtummaa garee kubbaa miillaa Jimmaa Abbaa Jifaari dha. Gareen taphattoota kanaas dorgommii garaagaraatti ni hirmaatu. Akkasumas, ni injifatu.

Bakkeewwan bosonaa keessa allaattiiwwan gosa garaagaraatu jira. Kan qilleensa keessa balali'an isaan keessaa simbirroon ishee tokkodha. Simbirroon fudhatamummaa jaallatamummaa ni qabdi.

Xiyyaarri tajaajila guddaa namaaf kenna. Kan imaltoonni biyya keessas ta'e, biyya alaa ittiin imalan saffisaan bakka ga'umsa isaaniitiin kan ga'udha.

Kunii dargaggoota Oromoo Boranaati. Isaanis uffataa aadaa Oromoo ibsuu uffachuudhaan akkasumaas ulee qabatanii midhagina saba Oromoo mul'isaa jiru.

Kun garee taphattoota kubbaa miilaati. Gareen taphattoota kubbaa miilaa kunis waldorgommii isaanii gaggeessaa jiru. Namoonni hedduunis wal dorgommicha daawwachuutti jiru. Waldorgommicha keessatti eenyu mo'achuu akka danda'u ibsa.

Namoonni Kun kan isaan daldalaa jiran, kan nuti nyaataaf akkasumas qorichaaf itti fayyadamnu mana keenya keessatti kan fayyadamnudha. Keessattuu ittoo ittiin hojjetachuudhaaf.

Dubartoonni Oromoo kun baay'ee mimmiidhagu. Uffata aadaa isaanii agarsiisu uffachuudhaan eenyummaa saba isaanii mul'isuudhaan mimmiidhaganii kan taa'anii fi aadaa isaaniis sirnaan kan beekanidha.

Obbo Biraanuu Naggaan itti gaafatamaa dhimma barnootaati. Obbo Biraanuu Naggaan oduu dhimma waayee barnootaa waliin kan wal qabatu hawaasa biraan gahuutti jira.

Kitaabni kun "Guuboo Seenaa" jedha mata dureen isaa. Kitaaba kana fudhachuudhaan yookaan bitannee haa dubbisnu. Beekumsa guddaa fi barnoota guddaa irraa argachuu dandeenya.

Kuni meeshaa nuti mana keenya keessatti ittiin fayyadamnu tajaajila hedduu nuuf kennuu danda'udha. Keessattuu nyaata ittiin bilcheeffachuudhaaf akkasumas wantoota garaa garaa ittiin godhachuuf nu gargaara.

Namoonni kun bakkaawwan bashanansiisoofi gammachiisoo ta'an daawwachuuf deemaa jiru. Bakki isaan deemaa jiranis miidhagaadhaafi bosona hawwataadha. Jedheeen yaada.

Bakkawwan seena qabeessoofi hawwisiisoo ta'an baayyeetu jira. Kan namoonni biyya keessaas ta'e biyya alaati, bakka sana deemuudhaan daawwatanii bashananaafi boqonnaa argatan.

Kuni kitaabadha. Kitaabni kunis mata dureen isaa " ida'amuu" kan jedhudha. Kitaaba kana keessatti, beekkumsa guddaatu argama. Kunis kan barreeffameef namoonni beekumsa akka irraa argataniifidha.

Akkaataa uffannaa haarawaa ta'ee fi kan duriirra miidhagee kan mul'atu dubartoonni uffachuudhaan kan ittiin of miidhagsabii deeman, miidhaginaaf akkasumas bareedinaaf kan tajaajiludha.

Kunii sagale-guddiftuu jedhamuun beekamti. Sagale-guddiftuunis tajaajila baay'ee namootaaf laatti. Sagaleen kana keessa darbuudhaan sirnaan akka dhaga'amu gochuudhaan bu'aa barbaachisu ni kenniti.

Kun magaalaadha. magaalaa kana keessas qilleensa miidhagaa ta'etu argama. Akkasumas konkolaattonni garagaraa, biqiltoonni gaaddisaaf oolan baayyee isaanii ni argamu.

Ijji mukaa kunii baayyee fayida qabeessadha. Fayyaa qaama keenyaa kan eegudha akkasumas baayyee nu gargaara. kanaaf nyaata kana haa fayyadamnu bakka jirrutti arganne haa tajaajilamnu.

Irreechi aadaa Oromoo keessaa isa beekamaa fi isa jaallatamaa dha. Ummanni Oromoo kabajaa fi nageenya ummata biroofis ta'e walii isaaf qabu kan agarsiisu dha.

Kunii biqiloota magariisa naannoo bishaaniitti kan argamanidha. Bifti isaanii magariisa kan ta'e, baalli isaanii nyaataaf kan gargaaruufi bu'a qabeessa ta'anidha.

Hojiin maddaa galii namatti. Kan namoonni diree hojii gara garaatti boba'uudhaan daldalaas ta'e hojiiwwaan kanneen biroodhaan jireenya isaani guyyaa guyyaa keessatti bu'aa iirra argachuun of jirachisuu danda'anidha.

Kuni konkolaataadha. Konkolaatichis baay'ee miidhagaadha! Gara fuulduratti konkolaataa akkasii qabaachuuf fedhii guddaan qaba. Kanaaf immoo tattaafadhee hojjechuun qaba.

Dubartiin kun beekamtuu dha. Maqaan ishees Adaanech Abeebee jedhamti. Hojii gaggaarii fi seena qabeessa ta'e baay'ee hojjechuudhaan ummatashee biratti beekamtummaa fi jaallatamummaa guddaa argattee jirti.

Mucayyoon asirratti argamtu kun baay'ee miidhagduudha. Miidhaginashee caalmaas uffata aadaa oromoo uffachuudhaan aadaan ishee agarsiisaa jirti. Rifeensi isheellee baay'ee miidhagaadha.

Oromiyaan iddoowwan bashannansiisoo fi dinqisiisoo ta'an hedduu qabdi esaan keessaa tokko hara wanciiti. Wanciin tajaajila bashannanaa hedduu laata. Namoonni hedduunis deemanii ni daawwatu.

Kunii, mana ilmaan namootaa keessa jiraatanidha. Bakka dirree hojii isaanii yeroo oolanitti deebi'anii gara mana isaanitti galuudhaan kan keessa boqotanii fi kan keessa bulan ,kan keessa jiraatanidha.

Rifeensi uumamaan kan nuuf kenname kan nu miidhagsuu danda’uu fi keessumatti dubartoonni filachuudhaan akkasumas hojjetachuudhaan ittiin miidhaganii bareedanii kan isaan deeman. Miidhagina isaanii agarsiisuu kan danda’udha.

Naannoon kun bakka dheedicha loowwaniiti. Ijoolleewwanis loowwan kana akka isaan hin badneef ni eegu akkasumas eegumsa barbaachisaa ta’e ni kennuuf.

Biqilaan kun daraaraa mimmiidhagaa fi ba'eessa ta'e kan qabudha. Daraaraan biqilaa kanaa yookiin biqilaan kun fayyaa namaaf akka daawwaatti tajaajila kennuuni dandeessi.

Kun alaabaa naannoo oromiyaati. Gubbaan isaa diimaa gidduun isaa adii kan ta'eefi odaa kan ofirraa kan qabu jalli isaa gurraacha kan ta'e eenyummaa saba oromoo ni mul'isa.

Ijoollonni gosa taphaa garaagaraa beeku. Yeroo boqonnaa isaaniitti kan itti fayyadaman asirratti kan arginu mucaan kun tapha kan akka geengoo taphachuudhaan itti gammada. Itti boqochaa jira.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu akkaataa uffannaa addaa addaa kan dubartoonni uffachuudhaan kan of miidhagsanii dha. Innis kan duraan jiru irraa bifa miidhagaa ta'een kan jiruu dha.

Kun kan agarsiisu waajiraalee ganda baadiyyaa keessatti argamanidha. Baadiyyaa keessatti waajjirri gandaa ni jira. Waajjirri kunis tajaajila baay'ee ni kenna.

Namoonni kunii namoota garee siyaasaa gara garaa keessatti hirmaatanidha. Isaanis siyaasa mataa isaanii kan hordofanifi garee hordoftoota mataa isaaniifi kan gaggeesanidha.

Kuni goosa biqiltu uumamaan jirtuu kan dawaa aadaa ta'aan kan namooni itti faayadaam dhukkuboota gara garaattif qorichaa ta'ani tajajiiluudhan dhibee irra nama faayisuudha.

Kunii kopheedha, kan nuti miillaa keenyatti kaawwachuudhan ittiin adeemnu, bakka garagaraa ittiin ga'uu dandeenyu, miidhaginaafis akkasumas, faytaa miilla keenya kan nuuf eeganidha.

Suuraan kun kan agarsiisu ija mukaa baay'ee miidhagduudhaa fi dhamdha mi'aawaa qabdu kan agarsiisudha. Akkasuma illee biqiltoota mimmiidhagootu naannoo kanatti argama.

Meeshaan miidhaginaaf gargaaran kun mana keenya keessatti kan itti fayyadamnudha. Guyyaa dhalootaa, akkasumas guyyoota kanneen biroo sagantaa qabnu mana keenya miidhagfachuuf itti fayyadamna.

Ijaarsi asirratti argamu kun mana amantaa biyya keenya keessa jiru kan agarsiisudha. Naannawwaan mana amantaa kanaallee baay'ee miidhagaadha! Baay'ee namatti tola!

Re'een bineelda manaa keessaa ishee tokkodha. Namoonni garaa garaa re'ee kana horsiisuudhaan faayidaa guddaa irraa argatu. Gurgurtaafis ta'e, akkasumas nyaataaf itti fayyadamu.

Namichi suuraa kana irratti argamu Kun nama beekamaa atileet Abbabaa Biqilaati. Innis meedaliyaa isaa mormatti godhatee dhaabbachaa kan jiruu dha.

Kun meeshaalee ijaarsaaf oolan kan akka sibiilaa akkasumas mukkeen walitti qabsiisuuf kan nugargaaran, ijaarsa manaatiif akkasumallee ijaarsota kanneenif kan fayyadani.

Namoonni suura kan irratti mul'atan kuni, dhiironni akkaataa mataa isaanii kan agarsiisu filachuudhaani, haala haarawaa ta'een namootatti agarsiisaa kan jiranidha.

Mucayyoon Kun, sirbitoota Oromoo keessaa ishee tokkodha. Uffata aadaa Oromoo agarsiisu uffachuudhaan aadaa ishee kan ibsituu fi sagalee isheedhaan sirbuudhaan aadaa uummata ishee ni beeksisti.

Suuraan kun kan mul'isu nyaatadha. Nyaanni kunis nyaata gosa gosaan of keessaa qaba. Nyaata gosa gosaa kana keessaa tokko hundee diimaadha. Akkasumas illee dhugaatiin ni jira.

Kun ijaarsawwaan seena qabeessoo ta'anidha. kan namoonni garaagaraa yeroo jiranitti haala miidhagaa ta'een ijaaran, kanneen akka manneen amantaa fi kanneen kana fakkaatanidha.

Kuni akkaataa agarsiisa uffannaa bifa haaraawwaa ta'eenidha. Shamarran kunis akkaataa uffannaa kanas bifa miidhagaa ta'eeni isaan miidhagsu danda'uun agarsiisaa jiru.

Kun mana bakka nyaannii fi dhugaatiin garaa garaa keessatti argamudha. Qarshii keenya fayyadamuudhaa mana kana deemnee dhugaatii fi nyaata barbaannu fayyadamuu dandeenya.

Suuraan kun kan mul'isu bishaaniifi dhugaatiiwwan kanneen biroo garaagaraa agarsiisa. keessattuu bishaan ilmaan namaatiif tajaajila guddaa waan kennuufi yerootti bishaan haa dhugnu.

Dubartiin kuni kan isheen gochaa jirtu daldala ija mukeetii garaa garaa nyaataafis kan oolan akkasumas daawwaa ta'uudhaan nama kan tajaajilan gurguruudhaan bu'aa irraa argachuutti jirti.

Kun dhugaatiidha dhugaatiiwwan kana keessaa vdhuguuf wanti ani filadhu hin jiru. Sababni isaas dhugaatiin asirratti argamu kun waan nama macheessu waan fakkaatuuf filachuu hin barbaadu.

Kunii gosa biqilaa iji isaanii ciramuudhaan nyaataaf nu gargaaraan, keessattuu ittoo ta'uudhaan nyaataaf kan nu gargaaran fayidaa hedduu qaama namaatiif kan fidanidha.

Kuni fuduraalee nyaataaf oolanidha. Keessattuu kan akka muuzii baay'ee kan namatti tolanii fi kan nama gammachiisan fayyaa keenya eeguudhaaf nu gargaaru.

Dubarri suuraa kana irraa mul'atu kun, uffata aadaa Oromoo kutaa arsii uffachuudhaan aadaa ishee naannoo kan biraatti agarsiisuudhaan miidhagina ishee mul'isaa jirti.

Kun kophee duudaa kan dubartoonni yeroo baayyee uffatanidha. Kopheen Kun miidhagina isaaniitiif kan tajaajilu akkasumas miilli isaanii akka hin miidhamneef kan eegdudha.

Gosoota biqilaa nyaataaf oolan garaa garaatu fakkii kana irraa argama. Isaan nyaachuunis kan nama hawwisiisuu fi kan nama gammachiisudha. Ittoo isaaniis tolfannee nyaachuu kan dandeenyuu fi qaama keenyaaf kan tajaajilanidha.

Uffata aadaa Oromoo kan ta’e kutaa Oromiyaa keessaa kutaa Wallaggaa kan ta’e uffachuudhaan shubbisa kutaa Oromiyaa jeessaa kan Wallaggaa shubbisuudhaan miidhagina Oromummaa agarsiisaa jiru.

Uummanni keenya baayyeen dhibee isaanii furachuudhaaf qorichoota aadaa ni fayyadamu. Qorichoonni aadaa kunis biqiloota uumaman biqilanii argamanirraa kan dhufanidha.

Bakkawwan mimmiidhagoo fi bashannansiisoo ta'an kanneen harka namaan ijaaraman, bashannanaaf giddu galeessa ta'uudhaan namootaaf boqonnaa kennuudhaan kan tajaajilanidha.

Hojii malee taa'uun gaarii miti jechuudhaan dubartoonni kun daldala isaanii gaggeeffachaa jiru. Uffata daldaluudhaan guyya guyyaatti galii irraa argataniin jireenya isaanii gaggeeffachaa jiru.

Kun biqiltoota uumamaa bakka garaa garaatti biqiluudhaan tajaajila qorichaa yookaan daawwaa ilmaan namaatiif kennuu kan danda'an. Aadaadhaan kan namoonni itti fayyadamanidha.

Fakiin Kun Finfinnee keessaa bakka baay'ee miidhagaadha. Ijaarsonni gamoo naannoo kanatti argaman baay'ee mimmidhagoo fi dhedheeroo ta'anii ija namaatti tolanidha.

Kanneen akka uffataa kan duraan hin jirre, bifa haarawaa ta'een kan dhufe Fi kanneen namoonni jaalachuudhaan itti madaquudhaan filatanii fayyadamanii fi ittiin fayyadamee jiraachuu kan danda'anidha.

Bakki kuni kan agarsiisu bakka manni haarawwaa ta'e itti ijaaramaa jiruudha . manni kunis kan ijaaramaa jiru baadiyaa keessattidha. mukaawwan garaagaraa irraa ijaaramaa jiru.

Barattoonni kun daree barnootaa isaanii keessatti argamu. barsiisaa isaanii yeroo barreeffama barreessutti isaanis barruulee fi qalama isaanii qabachuudhaan barreessutti jiru.

Kuni dhagaa dha. Dhagaan fayyidaa heedduu kenna keessumatti iyyuu ijaarsa mannewwan garaagaraatiif tajaajila heedduu kenna mannewwan heedduu keessatti ni fayyada.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

ijoollonni gara mana barumsaa gaafa deeman uffata seeraa uffachuudhaan mana barumsaa isaanii keessatti argamu sirna barnootaa isaaniis aalaan kan ordofanii fi barnoota beekumsa guddaa kan argataniidha

suuraa kanirraa kan argamu sahaadha sa'i gosoota bineellota manaa keessaa ishee tokkodha bu'aa guddaa namootaaf laatti aannan isii n fayyadamnu akkasumas foon isii n nyaane

dubartiin kun kan isheen hojjechaa jirtu mana jireenyaa keessa qulqulleessaa jirti. manni jireenyaa kun keessa haalaan midhagee hawwataa akka ta'u fi akkasumas xuraawwaa akka hin taaneef qulqulleessuutti jirti.

Barsiisaan nibarsiisa. Barattoonni immoo xiyyeeffannaadhaan barsiisaa isaanii dhaggeeffachaa jiru. Barsiisaan kun beekumsa sirrii ta'e barattoota kanaaf dabarsaa jira. Barattoonnis beekumsa fudhachaa jiru.

mucayyoon as irratti mul'attu kun mucayyoo dubaraati uffata aadaa oromootiin kuulamtee miidhagdee kan mul'attu uffata aadaa ishiis namoota kan birootti agarsiisaa jirti

Taphni kubbaa miilaa bashannansiisaa fi hawwisiisaadha. Gareewwan kubbaa miilaa garaagaraatu jira. Taphattoonnis garee isaaniitiin kan wal dorgomanii fi dorgommii isaanii keessatti walmo'achuu kan danda'an.

kuni mana Amantaati manni amantaa kunis aala nidhagaa ta'in ijaarame jira ordoftoonni amantii kanaas baka kana deemuudhaan amantaa isaanii keessatti waaqeffannaa isaanii geggeeffatu

kuni toorawwan hawaasummaa keessaa isa tokko dha kan odeeffannoon guyyaguyyaa kan nama dhuunfaa irra argamu akkasumas wantoonni bashannansiisoo fi kolfisiisoo ta'an irratti ni argamu

dubartoonni kun kan agarsiisan uffata aadaa ibsituu eenyummaa isaanii uffachuudhaan akkaataa walta'insaan sirba aadaa isaanii keessatti argamu sirbuudhaan agarsiisaa jiru

Bakki kun bakka buufata konkolaataati. Namoonni bakka tokko gara bakka tokko deemuudhaaf bakka kanaa konkolaataa isaanii qabachuudhaan imala isaanii kanitti fufanidha.

Kun kopheedha. Kopheen kunis miidhagaadha kopheen kunis kan uffatamu dhiirotaan malee dubartootaan miti sababni isaa akkaataan kophichaa dhiirotaaf mijataa fi bareedaa ta'e kan mul'atuudha.

namoonni kunii biqilaa nyaataaf hoolan gurguraa jiru biqiloonni kuniis nyaata keenya keessatti kannu fayyadamniidha kan akka ittoo isaanii tolchannee kan fayyadamnu baalli isaanii kan fayyaduudha

bakki kunii bakka giddugaleessa daawwannaati bakka kanatti namoonni yeroo boqonnaa isaanii deemuudhaan kan daawwatanii fi kan sammuu isaaniitti boqochiisaniidha namoonni baay'een bakka kana ni imalu.

Kun mana keenya keessatti miidhaginaaf kan itti fayyadamnudha. Guyyoota ayyaanaa, akkasumas guyyoota dhalootaa kabajuudhaaf mana keessa miidhagsuudhaan bareedinaaf kan nu gargaaranidha.

Kuni agarsiisa miidhagaa ta'eedha. Jechi kun kan inni jedhu jecha Oromoo jedhuudha. Gidduun isaa qubeen O kan agarsiisuu mallattoo Odaa eenyummaa oromoo kan ta'edha.

dubartiin kun mana keessa dhaabbachuudhaan uffata haarawwaa ta'e kana uffachuudhaan isheerraa baay'ee akka midhaguu fi baay'ee akka namati tolu ilaaluudhaan agarsiisaa jirti

kuni koophee miilaa dhiirotaati dhiirotaaf baay'ee mijataa fi miidhagaa kan ta'ee dha. akkasumas illee miila isaaniif eegumsa guutuu kan kennuu fi miidhagina isaaniis kan eeguudha.

namoonni suuraa kan irratti argaman buddeena nyaachaa jiru. Namoonni mana kana keessaa hundinuu buddeena bitachuudhaan nyaachaa kan jiran muraasni isaanii afaan wal ka'aa kan jiraniidha

simbirroon gosoota allaatiiwwanii keessaa tokkodha simbirroon baay'ee jaallatamti gareedhaanistee qofa qofa deemuudhaan kan nama gammachiisan ilaalchisaaniis namatti tolu

kuni mana jireenyaati. manni kuniis akkaataa barbaachisummaa isaatti kan ijaarame fi ulaagaa barbaachisaa tae kan of keessaa qabu namoonni mana kana keessaa kan jiraataniidha.

Kun dirree qotiisaati. Kana irratti kan argamu midhaan nyaataa kan ta'e kan akka garbuu akkasumas qamadii kan qotamanii jiraniidha kunis nyaataaf ilmaan namaaf bu'aa guddaa qaba.

kuni biqiloota uumamaa mukeewwan garaagaraa kan gaaddisaaf akkasumas tajaajila garaagaraa kennuudhaan namoota tajaajiluu danda'an akkasuma illee midhaginaaf bashannanaaf kan nu gargaaranidha.

Bineeldota mana jiraatan keessaa tokko loonidha. Loon fayidaa hedduu namootaaf laatti. Aannan ishii ni fayyadamu, akkasuma illee qotisaaf ni oolu, akkasuma illee foon isaanii ni nyaatamu.

dargageessi kun sirba haalaan kan sirbuudha sagaleen isa baay'ee kiiloleedhaa fi dhaggeeffachuun isaa kan namatti toluudha namoonni baayeen sirba isaa dhaggeeffachuutti ni gammadu

kuni namoota hojii isaanii hojjechaa jiraniidha hojiin kunis jallisii fayyadamuudhaan qotiisa isaanii geggeeffachaa kan jiraniidha jallisiitti fayyadamuudhaan qotiisa gochuun bu'aa guddaa argamsiisa

dubartoota oromoo mimmiidhagoo ta'an midhagummaa fi sabboontummaa oromoo kan agarsiisan uffata aadaa kutaalee oromoo garaagaraa uffachuudhaanii midhagina isaanii kan agarsiisaniidha

Suuraan kun kan agarsiisu taphattoota kubbaa miilaa garee tokkoti. Taphattoonni kunis dirree waldorgommiirra itoo jiranii tokko kan rukutame isa gargaaruudhaaf hundi isaanii itti dhi'aachaa jiru.

suuraan kun kan mul'isu hiriyoota wal jaallatan lamaan haala miidhagaa fi haala hwwisisaa ta'een suuraa waliin ka'utti jiru uffanni isaan uffachaa jiranis kan walfakkaatudha

re'een bineeldoota mana galan keessaa ishee tokko dha re'een namaaf tajaajila guddaa laatti foon isaaniis ni nyaatamu akkasumas namoonni re'ee horsiisan gurgurtaaf ni tajaajilamu

Hojii hojjechuun baay'ee gaariidha. Dubartiin asirratti arginu kun jireenya shee guyyaguyyaa geggeeffachuuf gosoota nyaataa fuduraafii muduraalee ta'an garaa garaa daldalaa jirti.

Kuni qorichoota gosa garaa garaa keessattuu qoricha farra haramaa ta'uudhaan qonnaan bultoota keenya kan tajaajilaa jiranidha. Midhaan nuti qonnu haramaadhaan akka hinbanneef balleessuuf gargaara.

Kuni kitaaba afaan oromootiin barreeffamee jiruudha nama maqaan isaa Lalisaa Hindiriis Addaam jedhamuun kan barreeffame matadureen isaa dhidhiibbaa caba dabaloo jedha.

kuni meeshaa nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnu, meeshaa aadaati meeshaan kunis kan irraa tolfamtu suphee irraatidha . miidhagduudhaa fi buna itti buufachuuf yookaas danfifachuuf kan nu gargaartudha.

Bakki kun bakka daldala meeshaawwan mana keessaati. Namoonni meeshaawwan mana keessaa bitachuu yoo barbaadan bakka kana deemanii bitatu. Bakka kanatti meeshaawwan mana keessatti nu tajaajilan gurguru.

Kun meeshaa nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnuudha. Keessattuu ibiddatti bobeessuudhaan nyaata ittiin kan bilcheeffannu fi ittoo ittiin kan hojjetannu kanaaf tajaajila baay'ee nu kennuu danda'a.

suuraan kun kana garsiisu konkolaatotaa dha konkolaataan tajaajila hedduu hilmaannamaatiif kenna daandii dheeraarra imaluudhaaf miila keenyaan himaluu kan hin dandeenye konkolaataa fayyadamuudhaan ni himara

Dubartoonni baay'een akkaataa uffannaa garaagaraa agarsiisu .uffatanii agarsiisuu barbaadu, keessatti iyyuu nu miidheegsa jedhanii yaaduudhaan kan duraairraa adda kan ta'e uffata midhagaata'e uffatu.

Taphattoonni kubbaa miilaa kun tapha isaaniitti baay'ee gammadu akkasumas ni jaallatu dirree dorgommii isaanii irratti ni ni injifanna jedhanii abdiidhaan ni eegatu.

daa'immonni kun mana barnootaa isaanii keessatti kan argamaniidha barsiisonni isaanii illee uffata barsiisummaa isaanii agarsiisu uffachuudhaanii isaan gidduutti kan argamanii fi isaan kan to'ataniidha

Biqiltoonni naannoo keenya keessatti argaman mimiidhagoodha. Daraaraan isaaniillee kan nama hawwatuu fi foolii gaarii kan qaban jaalalaa fi gammachuu kan agarsiisaniidha.

kun calleedha calleen kunis midhaginaaf kan uffatamu dubartoonni oromoo kan keewwatan uffata aadaa waliin kan jiru midhaginaa fi simboo oromummaa kan agarsiisudha

bakki kunii bakka bitaaf gurgurtaadha. bakka kanatti wantoota nyaataaf oolan iddoo nuuf ta'un kan gargaaran akkasumaas meeshaalee nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnu kan bitamanii fi gurguramaniidha.

sareen bineelda mana jiraattu keessaa ishee tokkodha sareen tajaajila baay'ee kenniti. mana ni eegdi. bineensonni bakkee gara manaatti akka hin dhiyaanneef akkasumas balaa naannoo manaa irraa in eegdi.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

kuni qalamadha qalamni faayyidaa guddaa qabdi yeroo mana barumsaa deemne barsiisaan keenya kan barsiisu nuti immoo barroolee keenya irratti kan ittiin barreeffannu qalamaanidha

bakkaawwan garaagaraa milmiidhagoo ta'anii nu bashannansiisuu danda'an kanneen akka bosonaawwan miidhagoo ta'anii fi bakkeewwan bishaanii mimiidhagoo nu bashannansiisuu fi nu gammachiisuu danda'an

kuni miila keenyatti tolfanne kan nutittiin deemnuudha sababni isaa miila keenya duwwaadhaan yoo lafa deemnu miilli keenya miidhamuu waan danda'u fi kana uffannee akka nuti deemnuuf nu gargaara

kuni ija mukaati iji mukaa kun ni nyaatamti namootni nyaataaf itti fayyadamu iji mukaa kuniis tajaajila baay'ee ni kenniiti nyaataaf mijataa kan taateedha.

kuni nyaataadha. akkasumas dhugaatiidha. dhugaatiinis ta'e nyaanni namaaf barbaachisaa dha sababni isaa nyaanni qaama namaaf bu'aa guddaa fi nageenya isaanii kan eegsisudha.

Bakki kuni bakka gurgurtaa biqilootaa fi ija mukeewanii nyaataaf oolan. Nyaanni kunis nyaata bareedaa fi qaama keenyaaf gaarii kan ta'e bakka itti argamudha.

bakki kun daawwannaaf kan oolu, kan namatti toluu fi kan nama boqochiisuudha. namoonni bakka kana deemuudhaan ni bashannanu, ni gammadu kanaaf nuti illee bakka bashannanaa kana haa deemnu.

Dubarsiin kun kan isheen hojjechaa jirtu buddeena tolchaa jirti. Buddeena kanaas eelee lamaa fi isaa ol gidduu dhaabachuudhaan tolchaa jirti, buddeennis namaaf bu'aa qabeessadha.

Kun kan namoonni nyaataa jiran kun akkaataa aadaa isaaniitti nyaata qophaa'ee fi kan isaan irratti nyaachaa jiran illee aadaa isaanii kan mul'isuu fi gosa nyaataa garaagaraa kan of keessaa qabuudha

kuni meeshaa baay'ee barbaachistuudha. meeshaan kunis mana keenya keessatti faayidaa guddaa qabdi. keessattuu namoonni daa'ima qaban daa'ima isaanii keessa teessisuudhaan kan dhagna isaanii miicaniidha.

Kuni meeshaa faayidaa guddaa qabdudha. Kessatti iyyuu dubartoonni rifeensa keenya ittiin filachuudhaan kan ittiin miidheegfannuu fi kan ittiin bareechannu; kanaaf tajaajila guddoo qabdi.

Dhugaatiiwwan lallaafaa gosoota garaagaraatu jira kannuti yeroo mana dhugaatii deemnu filannee jaalannee dhugnuu fi dhabdhama mi'aawwaa ta'e kannutti mul'isanidha.

Ijoolleewwan yoo xaphatan kun akkaataa aadaa fi bartee maatii fi awwaasa isaaniiirraa barataniin taphachuudhaan ofitti gammadaa jiraachuu isaanii kanagarsiisu suuraa kanarraa.

biyya keenya keessa gareewwan siyaasaa baay'eetu jira gareewwan siyaasaa kunis imaammata isaanii karaawwan maddeewwan garaagaraa kan ibsataniifi yaada isaanii ummata isaaniitti tanbeeksisaniidha

Kuni kophee kan nuti miila keenyatti kaawwannuudha. miilli keenya akka eegamuuf nu gargaara. Ani kophee kana baay'ee jaaladheera. Qarshii yoon qabaadhe bitachuu nan fedha.

Namtichi kun yeroo inni sagaleesaa isa miidhagaadhaan sirbu sagaleensaa baay'ee namatti tola. Namoota edduu biratti sirboonni isaa jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaa kan qabanidha.

Kuni bakka qonnaan bultoonni qotiisa isaanii irratti geggeeffatan dirree qonnaa dha. Qotiisni kunis fuduraalee fi muduraalee gosa gara garaa fayyidaa ilmaan namaatiif kennan ta'uu danda'u.

suuraa kan irratti kanmul'atu ija mukeewwanii fi biqqiloota nuti soorannuudha akkasumas dhugaatiiwwan lallaafaa in argamu biqqiloonni kuni faayidaa guddaa qaama keenyaaf kennu fayyaa keenya in eegu

kuni ija mukaa baayyee jaalatamaa fi baayyee mi'aawwaadha akkaataan bilchina isaa illee kan nama awwatuu fi nyaataaf awwisiisaa ta'ee dha fayyaa keenyaaf nu fayyaduu in danda'a

kuni mana jireenyaati kan nuti keessa jiraannu bakka hojii keenyaa yoo deemnu illee akkasumas bakka garaagaraa deebinee gara mana keenyaatti galuudhaan kan keessa jiraannuu fi kan keessatti boqannudha

Kuni buna dhugaatiiti. Bunni kunis haalaan akaawwamee akkasumas akkaataa midhagaa ta'een danfifamee dhugaatiidhaaf buufamaa kan jiru kun kan nama gammachiisuudha.

kuni ija mukeewwanii fi biqilootaa nyaataaf oolan nyaanni kun namaaf fayyaa qaama namaatiif bu'aa guddaa kan argamsiisanii fi fayyaa keenyaaf tajaajila kan kennanidha

naannoowwan uumamaa mi midhagoo fi babbareedoo ta'antu jira mukeewwan garaagaraa kanoof keessaa qaban akkasumas gaarriiwwan ilaalchisaanii namatti toluu fi midhagoo ta'an

kuni alaabaa garee kubbaa miilaa magaalaa adaamaati kunis kan hundeeffame bara 1983 ta'usaati bara sanarraa kaasuudhaan anga'ammaa tajaajila kennaa jira

kuni fooniidha foonni kunis nyaatamuuf kan qopheeffameedha namoonni bilteeffachuudhaan nyaata isaaniif kan fayyadaman qaama namaaf tajaajilaa fi ijaarsa qaamaa kennuu danda'a

Kuni wantoota namoonni ittiin of miidheeksaniidha. Gurra isaaniitti kaawwachuudhaan akkasumas morma isaaniitti harka isaaniitti illee kaawwachuudhaan ittiin midhagina isaanii agarsiisaniidha.

Kuni meeshaawwannoti mana keenya keessatti ittiin fayyadamnuudha aadaa garaa garaa kan agarsiisan keessatti iyyuu buna ittiin buufachuudhaaf kan itti gargaaramnu tajaajilanuuf laatti.

Kuni biqiloota ija mukeetiis ta'an akkasumas biqiloota gosa garaa garaa dhamdhama mi'aawwaa kan qaban akkasuma illee qaama keenyaaf fayyummaa guutuu nuuf kennu kan danda'aniidha.

Rifeensi dubartii kanaa haalaan kan hojjetameefii jiruudha. Rifeensi isheen godhattee jirtus kan nam-tolcheedha. akkaataan itti hojjetamee jirus miidhagina ishee kan baay'ee agarsiisuudha.

meeshaan kun baay'ee fayidaa guddaa qabdi. Ijaarsa keessatti mana keenya miidhegsuudhaaf ijaarsi sun akka miidhagduudhaaf halluu garaagaraa kan ittiin dibnuudha.

Barnoonni beekumsa guddaa dhala namaatiif kan kennuudha. Namoonni hundi illee barachuudhaan waan duraan hin beegne kan barataniidha mana barumsaa yoo deemu baroolee fi qalama keenya qabachuudhaan barsiisaa keenya irraas kan barannuudha.

bakki kun bakka baay'ee midhagaa dirree magariisaadha bakki kunis namoonni bashannanaaf yeroo boqonnaa isaanitti deemanii kan daawwatanii fi boqonnaa guutuu itti akka argataniif isaan tajaajiludha.

kuni kan namoonni bakka daldalaatti argamuudhaan meeshaawwan garaagaraa daldalan meeshaawwan kunis nyaataaf kanoolaniidha kanaaf daldala daldaluudhaan dirree hojii isaanii keessatti hojii gaarii hojjetu

Teessumni kun daree barnootaa keessatti kan argamuudha. Kan barattoonni irra taa'uudhaan barnoota isaanii hordofaniidha. Yeroo barsiisaan isaanii barsiisu teessuma kan irra taa'uudhaan hordofu.

kuni kan agarsiisu namoota hojii isaanii hojjechaa jiraniidha; namoonni kunis kan isaan hojjechaa jiran biyyoo fayyadamuudhaan mana ijaaramee jiru duuchaa jiru.

kuni xiyyaara biyya keenya keessatti argamuudha xiyyaaraan balali'uun baay'ee namatti tola sababni isaa saffisaanis bakka galma ofiin waan nama ga'uuf nama gammachiisa

Namoonni kun aadaa ofii isaanii kan mul'isaa jiran akkaataan uffannaa isaanii fi akkaataan rifeensa isaanii aadaa ofii isaanii kanagarsiisu fi eenyummaa saba isaanii kan mul'isaniidha.

Kuni biqilaa daraaraa babbareedaa qabduudha. Akkasumas bifa magariisa ta'e kan qabdu uumamaan kan argamtu kan baay'ee miidhagduudhaa fi bifa hawwataa ta'e kan qabduudha.

kuni karaa ittiin odeeffannoon awwaasummaa garaagaraa guyya guyyaatti raawwatamanii fi kan ta'an karaa ittiin awwaasa bira ga'uu fi odeeffannoon kun awwaasa tokko qaqqabudha

Namoonni kuni maatii mana tokkooti maatiin kunii jaalala guddaa daa'imman isaaniif qabu. Daa'imman isaaniis wantoota garaagaraa akka isaan qopheessaniif ni gargaaru.

kuni bineensota gosa garaagaraa, bakka garaagaraa jiraatan mimmiidhagoo kan ta'anii fi daawwannaaf nu gargaaruu kan danda'aniifi kanniin akka simbirroo fi kan kana fakkaatan

kuni wantoota miidhaginaaf uffatamaniidha keessattuu dubartoonni arka isaaniitti akkasumas mormaa fi gurra isaaniitti kan godhatan miidhagina isaaniif kan tajaajilu

kuni biqilaa nyaataaf ooltu dhamdhama mi'aawwaa kan qabdu biqilaan kunis kan argamtu lafa keessaati namoonni lafa keessa dhaabuudhaan achi keessaa ni baafatu

Bakki kunii kan hin agarsiisu bakka daawwannaaf ta'u namoonni garaagaraa kan daawwatan naannoo Oromiyaa keessaa tulluu diimtuu kan jedhamudha. Bakki kunii bakka gaara guddaa ta'ee fi bakka hawwisiisaa ta'eedha.

konkolaataan kun tajaajila guddaa namootaaf laachaa jirti, bishaan bakka buufamu fuudhuudhaan gara mana maatiitti geessuudhaan tajaajila olaanaa ilmaan namaatiif kennaa jirti.

Hojiin miidhaagina kan nuti ittiin of jiraachiimnuudha jechuudhaan. dubartiin asii irratti mul'attu kun nyaata hojjechuudhaan gurguraa jirti kanarraas galii ni argatti jireenya ishees ni geggeeffatti.

suuraan kun kan mul'isu dhugaatiidhaa fi nyaata garaa garaati dhugaatiin as irratti argamu kun kanneen ija mukaa irraa argamanii irraa kan qopheeffameedha fayyaa namaaf gaariidha

kuni kopheedha kan nuti miila keenyatti uffachuudhaan ittiin daandiira adeemnuudha akkasuma illee bakka garaagaraa ittiin geenyu midha ginaafista'e fayyimmaaf kan fayyadan

oromiyaan aadaa baay'ee mimiidhagaa qabdi gosaawwan shubbisaa garaagaraatu keessatti argama kutaa kutaa garaagaraa keessatti akkaataa shubbisaa garaagaraa mimiidhagoo ta'antu jira.

Ija mukeewwanii akkasumas biqiloota kan nyaataaf oolan faaydaaguddaa nuuf argamsiisu kan danda'an kanniin akka abukaadoo akkasumas mangoo faaydaa qaama keenyaaf kan kennaniidha.

suuraa kana irratti kan mul, atu kun nyaatadha nyaanni kunis buddeenaa fi akkasuma ittoo fooniidha nyaanni kun namootaaf bu'a qabeessadha. fayyaa qaama isaaniif bu'aa heedduu qaba.

Suuraan kun kana garsiisuu loltoota biyyaati loltoonni kunis seera kan humneessanii fi seera heeksisuudhaaf kan dhaabbatan akkasumas nageenya biyya tokko keessatti ga'ee guddaa kan qabaniidha.

Horii horsiisuun, gosa qonnaa keessaa isa tokkoo dha. Kan qonnaan bultoonni horii horsiisuudhaan ,nyaataaf oolfatan akkasumas gurgurtaaf fayyadamuudhaan jireenya isaanii guyya guyyaatti tajaajila argataniidha.

kun kitaaba seenaa gootota horomoo eedduu of keessaa qabuudha ijoolleen horomoo kitaaba kana dubbisuudhaan beekumsa seenaa gootota horomoo ni argatu akkasumas mata dureen kitaaba kana meetoo kan jidhuudha

Suuraan kunii fardaawwan mimmidhagoo faayyamanii jiran kan namoonni irra taa'uudhaan bashannanaa akkasumas ittiin miidhagaa jiraniidha. Fardaawwan kunis miidhagina baay'ee qabu.

Weellisa Oromoo keessaa tokko kan ta'e fi akkaataan sirboota isaa fi qindaayinsii sirboota isaa baay'ee kan namatti toluu fi midhagaa kan ta'e gootummaa fi sabontummaa oromoo kan ibsu.

Bakki kun bakka oomishaa midhaaniitti. Qonnaan bultoonni dirree kan irra gosa midhaanii garaa garaa facaasuudhaan kan irra galfatan bu'aa guddaa irra argamsiisanidha.

kuni biqilaan kunis nyaataaf ni olti keessattuu ittoo isaa tolfannee biddeena waliin nyaachuudhaaf nu fayyaddi gosa nyaataa keessaa tokko dha

kun bakka bishaanni dhakaarraa gadi dhangala'uudha. bakki kun baay'ee nama hawwisiisa akkasumas namoonni baayyeen bakka kana deemuudhaan bashannanaa fi boqonnaa in argatu.

Kuni dibata gosa garaagaraati. Qaama keenyatti akkasumas hidhii keenyatti qeensa keenyatti illee dibachuudhaan midhaginaaf of babbareechuudhaaf kan itti gargaaramnudha.

kuni mana jireenyaati manni jireenyaa kunis yeroo baa'yee baadiyaatti argama. akkaataan ijaarsa mana kanaas kan irraa tolfame mukaawwanii fi akkasumas biyyoo naannoo baadiyaatti argamanidha.

kun xiyyaaradha. xiyyaarris tajaajila guddaa namaaf kenn namoonni saffisaan bakka ka'umsa isaaniitii gara bakka ga'umsa isaanii ga'uudhaaf saffisaan kan geessuudha

Suuraa kanarraa kan arginu waldorgommii fiigichaa shamarraniiti. shamarran asirratti argaman kun tattaaffiidhaan mo'achuudhaaf dorgommii isaanii haalaan itti fufaa jiru.

bineellota mana keessaa kan akka oolaa kan namoonni guddisuudhaan ykn orshiisuudhaan kan itti fayyadaman nyaataa fistee akkasumas gurgurtaadhaaf oluu kan danda'anii tajaajila kan kennanidha

bakki kuni bakka dhugaatiiwwanii fi nyaataawwan gosa garaagaraa itti argamaniidha bakki kun kan deemamuuf nyaataa fi dhugaatii gosa garaagaraa fayyadamuudhaaf namoonni kan imalaniidha

Raafuun gosa biqilootaa nyaataaf oolan keessaa isa tokkodha nyaanni isaas kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu biqilaa gaariidha.

kuni hordoftoota amantaa kana agarsiisuudha. Addunyaa keenyarra gosoota amantaa garaagaraatu jira. Namoonni itti amanuudhaan kan hordoffii gochuu danda'an.

seenaa diroon agarsiiftota oromoo keessaa isa tokkodha. akkaataan agarsiisa isaa illee baay'ee miidhagaadhaa fi baay'ee hawwataadha akkasumas haalaan agarsiisa isaa kan muldhisuudha.

bakka kanatti kan argamu daldala gosa garaagaraati namoonni arka isaantti baachuudaan meeshaalii garaagaraa bitaa fi gurguraa kan jiran daldala irra kan jiraniidha

bakki kun iddoo seena-qabeessa biyya keenya keessatti argamu agarsiisa namoonni baay'een bakka kana deemanii ni bashannanu akkasuma illee bakka seena qabeessa kana in daawwatu.

suuraan kun kan agarsiisuu sirbitoota ormoodha sirbitoonni kunis akkaataa aadaa isaaniitti kan sirbanii fi gootummaa isaanii kan agarsiisan fardaa yaabachuudhaan kan sirbaa jiranidha

Kuni kan baayee miidhagduu fi kan baayyee namatti toltu yeroo baay'ee dubartoonni Oromoo aadaa isaanii keessatti qabatanii kan deemanii fi uffata aadaa isaani waliin kan uffataniidha.

mukti odaa ummata oromoo biratti muka seenaa-qabeessaa fi magarsiisa guddaa qabuudha kan ummanni oromoo rakkoo isaa fi dhimmasaa jala taa'uudhaan ittiin furatuudha.

Harmeen kun baayyee gammadduudha daa'ima isiittis baayyee ni gammaddii akkasumas daa'imni ishii illee harmee kana qabaachuutti baayyee gammaddee kolfuutti jirti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

kuni faayyaawwan gurraa kan dubartoonni yeroo baay'ee gurra isaaniitti keewwataniidha isaanis ittin midhaguudhaaf akkasumas miidhagina isaanii agarsiisuudhaaf gurra isaaniitti kan tolfataniidha

Sirboota afaan Oromoo heddutu jira. Kan nama gammachii sanii fi aadaa Oromoo sirnaan kan agarsiisanii fi ummatichas haala gaarii ta'een kan haawwatanidha.

Nyaanni kun nyaata baay'ee mi'aawwaa ta'ee fi kan namoonni baayyee nyaachuuf filatan kan nuti ittiin nyaannus fallaana fayyadamne, nyaata kana ni nyaanna nyaanni kun qaama keenyaaf bu'aa guddaa kenna.

Meeshaan kun mana keenya keessatti fayyidaa nuuf laatti kunis fuduraalee garaagaraa ittiin hojjetachuudhaaf kanneen akka raafuu irratti murannee bilcheeffachuuf nu gargaara.

Kopheen kun baayyee bareedduudha. Utuu kan kiyya ta'eeti baayyeen jaaladha miila kooraalee baay'ee bareeda jedheen abdadha kophichi baay'ee midhagaadha.

biyya keenya keessatti namoonni dorgommii fiigichaa keessatti hirmaatan dorgommichairratti yeroo hinjifannoo argatan namoonni baay'ee gammadu akkasumas kabajaa fi badhaasa ni ilaatuuf

namoonni kuni kan isaan agarsiisaa jiranii shubbisa aadaa oromoo keessaa tokko kan ta'e agarsiisaa jiru shubbisni kunis baay'ee hawwataa fi midhagaa kan nama tinqifachiisuudha

gosa dibataa kan namoonni qaama isaanii yookaas rifiinsa isaaniitti dibachuudhaan fayyaa rifiinsa isaanii eeguu kan danda'u akkasumas midheksuu kan danda'u fi tajaajilaa akkanaa kan kennuudha

Kuni nyaata dha. Nyaata gosa gosaa jedhamuudhaan beekama. Nyaanni kunis biqiloota akkasumas wantoota nyaataman garaagaraa kan of keessaa qabuu fi dhandhama mi'aawwaa ta'e kan qabuudha.

maanguddoon kun maanguddoowwan oromoo keessaa isaan tokkodha. isaanis akkaataa uffannaa fi agarsiisa isaaniitiin aadaa oromoo ummata kan biraatti kan muldhisaniidha.

Kitaabni kun kitaaba baay'ee miidhagaadha. Mata dureen isaa bu'uuraalee ogbarruu Oromoo jedha nama maqaan isaa Fedhasaa Taaddasaa Guutaa jedhamuun barraa'e, bitannee haa dubbisnu.

kuni maatiiwwan mana tokko keessa waliin jiraatan abbaa fi haadha akkasumas ijoollee obboloota gammachuudhaan mana tokko keessa waliin kan jiraatanidha

mana keessatti kan itti fayyadabnu keessattuu mana keenya keessa guyyoota ayyaanaastee kanneen biroo ittiin mimmidheeffachuudhaaf kan fayyadabnudha

Kuni obboloota dubaraa mana tokko keessa jiraatanidha. Akkaataan uffannaa isaanii kan wal fakkaatu, jaalala guddaa fi kabaja guddaa kan walii isaaniitiif qabanidha.

Suuraa kana irraa kan mul'atu waajiradha. Waajjirri kunis waajjira dhimma dubartootaa fi daa'imman godina shawwaa kaabaa kan jedhudha. Waajirri kuni tajaajila baay'ee namootaaf kan kennudha.

bakki kun bakka mukeewwanii fi biqiloonni uumamaa bifa magariisaa ta'an kan itti argamaniidha akkasuma illee hawwisiisaa ta'an kan qaban gaaddisa ta'uudhaan tajaajilas kan kennan

Kuni ifa nu dabarsuuf kan nu gargaaruudha. manni keenya keessi akka nuttiin dukkanoofneef humna ifa nu dabarsuudhaan dukkana keessatti ifa nuuf kenne tajaajila ibsaa dabarsuudhaan nu gargaara.

gosni dibata mataa as irratti argamu kun baayyee beekamaa fi jaallatamaa dha rifeensi keenya akka nuuf dheeratu yoo barbaanne dibata kana bitachuudhaan rifeensa keenyatti dibachuun haa fayyadamu.

qonnaan kan namoonni gosa midhaanii garaagaraa qotuudhaan oomisha kanirraas gosa nyaata yookan burgurtaafis kan oolu fayyadamu kan danda'anii fi bu'aa garaagaraa irraarachuu kan danda'andha

qonnaan bultoonni kun qotiyyoo fayyadamuudhaan lafa qotanii midhaan garaagaraa ni facaasu. midhaan facaasan kanarraas nyaataaf ni olfatu akkasumas gurgurtaaf tajaajila biroof ni oolfatu.

Namni suuraa kana irratti mul'atu kunii hojii isaa guyya-guyyaa keessatti kan ittiin jiraatu mul'isa. Hojiin isaa kunis dallaladha . Uffata gosa garaa garaa gurguruudhaan guyya guyyaatti jireenya isaa kan ittiin godhatudha.

Durboonni kun sadaan uffata aadaa oromoo uffachuudhaan uffata kanaan miidhagani; miidhagina oromummaa isaaniis kan agarsiisaa jiranii fi aadaa isaaniis beeksisaa jiranidha.

qonni kan nuti oomisha garaagaraa irraa argannuudha midhaan nyaataas ta'ee kanneen fururaalii garaagaraa irraa argamsiifnu keessattuu kanagga muuzii abukaadoo

bakki kuni bakka kuusaawwan kitaaba barnootaa garaagaraati kitaabawwan barnootaa kan nuti beekumsa irraa argachuu dandeenyu bakka kanatti kuufamanii kan argaman beekumsa guddaa irraa argachuu dandeenyu.

nyaanni kuni maqaan isaa marqaa jedhama namoota heedduu biratti kan baay'ee jaalatamu fi qaama keenyaaf bu'a qabeessa kan ta'e dhamdhama mi'aawwaadhaa fi hawwataa kan qabudha.

Kuni kan agarsiisu guyyaa ayyaana irreechaati. Guyyaa ayyaana irreechaatti namoonni marga qabachuudhaan bakka kana deemu. Bakki kunis Hora Har-sadee jedhamuun beekama.

Sirbitoota Oromoo keessaa Galaanaa Gaaromsaan isa tokkodha. Galaana Gaaromsaan sirboota isaa keessatti baay'ee jaallatamaa fi kabajamaadha .abbootinisti armooliin isa faana sirbuu ni jaallatu.

Wantoota nuti mana keenya keessatti itti fayyadamnu ,mana keenya keessa nuu miidhagsuudhaa fi bareechuu kan danda'an ,itti fayyadamne mana keenya miidhagfachuu kan dandeenyuudha.

qonnaan bultoonni keenya qotisa isaanii gara manaatti yeroo sassaaban calleessuudhaan callaa isaaniis horii irra siribsiisuudhaan ni baafatu haala kanaan gara manaatti galfatu.

namoonni maatii tokko keessa waliin jiraatan jaalalaa fi kabajaa guddaa walii isaaniitiif qabu. yeroo gaddaattis ta'e yeroo gammachuutti kan wal bira dhaabatanii fi rakkina keessattis wal gargaarudhaan wal tajaajilaniidha.

barattoonni kun daree barnootaa isaanii keessatti qormaata qoramaa jiru. Qormaata isaanii irrattis haalaan milkaa'uu akka danda'aniif sirnaan akka hojjetanitti of eggannoodhaan dubbisaa jiru.

namoonni suuraa kan arratti argaman kunii fuula isaaniitti qalama dibachuudhaan aadaan isaanii maalakkatee fi eenyummaan aadaa isaanii maalakka fakkaatu mul'isa e

kuni bakkeewwan uumamaa mimiidhagoo ta'aniidha daawwannaaf kanoolan mukeewwan gosa garaagaraa of keessaa qabu mukeewwan kunis tajaajila biroos kennuu ni danda'u

Kuni dibata miidhaginaati. Dibanni miidhaginaa kunis kan nuti qaama keenyatti dibannu yookaas gogaa qaama keenyaatti dibachuudhaan miidhaginaaf kan nugargaaran biqiltoota garaa garaa irraa kan hojjetamanidha.

kuni gosa midhaanii keessaa isa tokkodha. qonnaan bultoonni lafa isaanii irra qotuudhaan irara galchanii nyaata irraa fayyadamu keessattu biddeenni kan irra tolchamuudha.

kitaabni kun kan baay'ee namatti toluudha mata dureen isaa finfinnee fi oromoo hundeeffamaa anga ammaa jedha kitaaba kana dubbisuudhaan beekumsa irraa haa argannu

bakki kun bakka bashannanaati akkaataan ijaarsa isaa daawwannaaf kan ta'u fi daawwannaaf kan maluudha namoonni baayees bakka kana deemuudhaan kan daawwatanii fi kanitti bashannaniidha

mukti kun gaaddisa bareedaa qaba. tajaajila gaaddisaa kenna. namoonni yeroo aduun gubu jala boqochuu ni danda'u muktichi baay'ee dinqisiisaa fi bareedaadha.

Bunaa fi nagaa hindhabinaa jedha oromoon. kanaaf buna ganama ganamaa haadhugnu bunni sammuu keenya ni aaroomsa, fayyaa keenya ni eega, kanaaf itti haa fayyadamnu.

kuni konkolaataa feeyumsaa daandii irra imalaa jiruudha konkolaataan kunis meeshaawwan garaagaraa bakka tokko fuudhuudhaan bakka biraatti dabarsaa jira tajaajila geejjibaaf ni oola

suuraan kun gooftaa fi haadha isaa agarsiisa barreeffamni asirra jiru durbee ulfina-qabeettii aadha koo sin jaaladha kennaa guyyaa jimaataa badhaasa gooftaa koo kan jedhudha

Qeerransi bineensota bosonaa keessaa isa tokkodha. Bifa baayyee nama sodaachisu kan qabuudha. Ani isa ilaaluu baay'ee sodaadha. Akkasumas keessi koo baay'ee jibba.

bakki kuni bakkatti uffanni hodhamuudha uffanni yeroo nama duraa cixutti bakka kana geessanii kan hodhatanii fi bakka kanatti uffata isaanii kan suphataniidha

kuni alaabaa yookaan faajjii jedhamuudhaan beekama alaabaawwan kunis alaabaa biyya lamaa kan agarsiisuudha biyyoota kana lamaaniif eenyummaa isaanii kan mul'isuudha.

Namoonni asirratti mul'atan kun mana amantaa isaanii deemuudhaan akkaataa sirna amantaa isaaniitti uffachuudhaan sirna waaqeffannaa isaanii geggeeffachaa jiru akkasumas aalaan ordooffii godhu.

Kun alaabaa naannoo oromiyaati. Alaabaan naannoo Oromiyaa kunis gidduun isa Odaa kan ta'e eenyummaa fi aadaa saba Oromoo sirnaan kan beeksisudha.

Kuni biqilaa qullubbii diimaa jedhamuun beekamtudha. Qullubbiin diimaan faayidaa hedduu qabdi. Mana keenya keessatti tajaajila adda addaa, kan akka ittoo ittiin tolfachuuf kan nu gargaartudha.

nyaanni kun nyaata baay'ee mi'aawwaadhaa fi jaallatamaadha .nyaanni kunis wantoota garaagaraa irraa hojjetama; kan akka killee fi akkasumas aannan irraa kan hojjetamuudha.

namoonni kun jaalaleewwan lamaaniidha jaalaleewwan lamaan kunis akkaataa sirnaa fi qajeelfama amantii isaaniitti sirna gaalaa fi cidha isaanii geggeeffachaa jiru

Manni jireenyaa dhuunfaa kun baay'ee miidhaga. Namoonni mana kana keessa jiraatan baay'ee gammadu jedheen amana. Manichis baay'ee miidhagaadha.

Mukni daawwaaf oolan garaagaraatu jira. Daakuu isaaniis ta'e akkasumas qola isaanii fayyadamne daawwaa dhibee keenyaaf kan itti fayyadamne mukeewwan garaagaraatu jira

dubartoonni kun lamaan uffata isaanii miidheeksanii agarsiisaa jiru uffanni isaaniis baayyee midhagaa fi midhaginna isaanii kan agarsiisu kan duraarra baay'ee jijjiramaa kan ta'eedha

barnoonni namootaaf beekumsa kan kennuu fi karaa isaan ittiin dandeetti isaanii guddifachuu danda'an fi wantoota garaagaraa ittiin dhubachuu danda'an beekuu danda'anii sadarkaa tokkorra ittiin ga'uu danda'aniidha

Biqiloonni uumamaa ta'an uumamaan kan jiran kan utu warshaa hinseeniin daawwaa ta'uudhaan dhibee fi dhukkubbii namoota irraa nama fayyisuudhaan tajaajila guddaa namaaf kan kennan.

Kun tapha kubbaa miillaadha. kan namoonni taphachuus ta'e daawwachuu jaallatan, taphattootaafis gammachiisaa fi fayyummaa isaanillee kan eeguufi kan gargaaru.

Kuni konkolaatotaadha. Konkolaatonni fayidaa hedduu namaaf kenna. Daandii irra imaluudhaaf tajaajila saffisaan bakka galma ofii nama ga'uu kenna.

wantoota nuti duraan beennu rratti bifa aarawwaati'in kan dhufuu fi kan nuti miidhaginaaf ittiin fayyadamnu keessattuu kanneen akka uffataa shamar'an arganii kan fayyadama

Biqiloowwan uumamaan midhagoo ta'an daraaraawwan isaaniiillee kan m midhaganii fi kan babbareedan kunis daraaraa midhagaadhaa fi biqilaa uumamaan midhagduudha.

kuni dibbee jedhamuudhaan beekamti aadaa oromoo keessatti iddoo guddaa fi seenaa kan qabduudha dubartoonni yeroo sirbaa qabatanii deemuudhaan ittiin kan sirbanidha

Alaabaan kun kan agarsiisuu biyya keenya keessatti naannolee kudha tokko jiran keessaa kan naannoo tokko agarsiisa naannoon kunis eenyummaan isaanii kan ittiin beekamu alaabaa kanaanidha.

Kuni barattoota daree barnootaa isaanii keessatti argamanidha. Daree barnootaa isaanii kana keessatti barsiisaan isaanii yeroo barsiisuu sirnaan ordoffii gochaa kan jiranidha.

Kunii kophee dhiironni uffataniidha. kopheen kunii dhiirotaaf mijataa fi dhiironni baay'ees uffachuuf kan filatan akkasumas kan jaalatan miila isaaniif eegumsa kan godhudha.

Kuni maddeewwan odeeffannoo afaan Oromoo keessaa isa tokkodha. Odeeffannoon guyya guyyaatti argamu kallattii kanaan hawwaasa kan qaqqabuu fi odeeffannoos achirraa argamuu kan danda'u.

Kuni mana jireenya namootaati kan namoonni maatiidhaanis ta'e dhuunfaadhaan keessa jiraatan akkaataan ijaarsaa fi akkaataan manichaa baay'ee kan midhaguu fi baay'ee kan namatti tolludha.

Uffanni kun uffata aadaati. Uffanni aadaa kunis aadaan saba tokkoo maal akka ta'eefi maal akka agarsiisuu qabu ni mul'isa. Uffanni aadaan eenyummaa aadaa sanaa nicalaqqisiisa.

Suuraan kun kan agarsiisu sirba Oromoo keessaa isa tokko kan ta'edha. sagaleen isaa baay'ee miidhagaa fi jaalatamaa ummata isaa biratti kabajamaadha.

kuni nyaatadha. ittoomii dhagaatu hojjetamee jira akkasuma illee buddeenni ni jira buddeena kana irratti ittoomiidhagaa kana naqachuudhaan ni nyaanna baay'ee dhamdhama miyaawwaas qaba

gareewwan amantaa garaa garaatu biyya keenya keessatti argama gareewwan amantaa kamiiyyuu aadaa fi bartee mataa isaanii qabu kan ordoftoonni guyya-guyyaatti shaakaluu qaban

kunii meeshaa mana keessatti akkasumas waajiroota garaagaraa keessatti kan argamu kan faaydaa kennu keessattuu meeshaawwan garaagaraa keessa godhachuun kan tajaajilu kanneen akka kitaabaa.

Namoonni kun hordoftoota amantaa tokkooti. Hordoftoonni kunis akkaataa uffannaa fi sirna amantaa isaaniitti kan hordofaa jiranii fi waaqeffannaa isaaniis geggeeffachaa jiraniidha.

suuraan kun kanagarsiisuu sa'aa fi namoota sa'aa kanirraa aannan ishii ilmataa jiraniidha aannan sa'aa kanaa bu'a-qabeessaa fi namoota kanaaf bu'aa guddaa kan kennituudha